Kabedo man tye cere cere kun yadi gi lum bene tye ka dongo madwong ata kany, yadi ki lum magi bene tye ma kongi yot en oweko jami makwor maro kabedo man, dyang acel tye ma twonge bor kun ocungo mere mot.

Ceng tye ka ryeny kun pol tye matar kun pi man bene matye kanyi tye ka mol kikero pi ne bene bedo tartar bwoyobwoyo kenyo ki tenge tye lum mutwo ki muturoturo yadi bene tye madwong.

Lwaki yeya madwong tye wi pii kun yeya egini weng igi tye nono ma dano pe iye kun winyimadwong ata bene gitye ka tuk ki malo kun pol tye maleng lanyut mo pe ni kot obicwe ceng bene pe ka ryeny.

Lutini kwan egini gubino idog tangi ka gono pii kun giwoto ki matone bene ngat acel goyo ki jo mukene woto ki mato kun dano aryo idog pii ka mato pii awobini tye ma oketo cinge pud tye ka lwoko cinge ki nyakoni dong amatone.

Lutini enini gitye ka gweno odilo i di ceng amac kun ngat acel tye ma oketo odilo ityene kun odilo pe ka poto ki ityene en tye ka gweno odilo ki tyene nono kun jo mukeneni bene ti ka gweno odilo ki tyengi nono

Cuk kun icuk man kitye ka cato jami calo nyanya labolo mutungulu ki dong jami madwong ata mukene bene tye kiyubo tipo bene tye ma owumo jami acata eginio ki jo egoni weng gubedo ite tipo.

Laco ni oruko obongo matar kun en odolo bad bongo ne o gin omako gin labul ringo kun otingo ringo acel ki labul ringo ni ringo mukene ni weng dong gudong i kom labul ringo kun labul ringo ni tye i mac.

Lutini madwong tye ma gubedo mot gin gubedo iwi kom kom man kigurogi ki bao kom enini tye madwong ma kiryeyogi aryeya kun gin gubedo mot jo mukene i kin lutini tye ma gumako wigi tye ma gitye ka par kun gitye ka neno piny atir.

Boma eni tye ma odongo madit adada kun kiyubo iye odi bati madwongo odi bati eni tye ma neno mit adada kun odi bati eni tye ma kiyubogi ocito malo kunyo bene tye ma beco kany.

Ngat enini tye ma odolo put kun oruko kor cat macol en omako cupa ki cinge aryo kun oruko gin me nyome icinge tung cel kun lagiteni tye mot en tye omako cupa eni ni icupa man tye pii ma ki kiro wek kinek kwiti

Ature eni tye ka dongo ma kome leng kun anyangi moni opye i kome ma kome leng anyagi man camo pig ature-ni kun ature eni kitiyo kwede me miyo mic pien en leng adada.

Yat acel tye ki iteng yo kun ki inget yatti mutoka tye magicibo i ye mutoka eni tye i tyen taya i nge kun jo aryo tye magucung i nyim mutoka kun yo man tye okato ki but bat.

Lutini egini tye magucung mere mot, kun jo aryo magucung ki angecci gitye gugoyo rea kun jo mukene magucung gi anyimi gitye magucung mot gubite gitye kaneno ping.

Dul kic tye ma gungine kacel ngat man tye ma ocung i wi lawede ento jo ma gucung ki maloni ngat mo pe ocung ki i wiye gin tye ma gungineo mot kun kic gitimo jami kacel ma gungine kumanni.

Yat acel madit majange dit kun jange dwong ata pote bene tye ma oromo wiye o kun labwor gin i rii tye ma owoto i wiye kunu labwor butu mere mot kaywewo en kuro ka wek oryem ongole wek emaki.

Latin awobi eni oilo tyene mito gweno odilo kun odilo man tye matar ki coc mogo tye i kome bene en oruko bongo tuko odilo en tye ka gweno odilo kene ki ingeye yen tye ingeye madwong ata.

Dul yo tye madwong ma kiyubo i kabedo man kun yo egoni weng girwatte i kingi yo acel cito tung kany ki yo mukene ni bene kato yo eni ni mukene ki yubo makato ki i wi luwedigi

Iwi meja eni ma kiyubo ki baoni tye buk ki kalam kun inget bukki kikobo tye iye ma pii tye iye nyonyo pa munu madit acel bene tye nyonyo pa munu ma kudiyo adiya en konyo jami madwong i kine lamed ki lanya ki dong jami mapat pat ki inget gin enini cim bene tye iye ki ature.

Laco eni ma oruko otok i wiye kun bene oruko bongo macol kun bene war tye u tyene tye ma onyongo anyonga gitye ka tic gitye ka yubo nyonyo en tye lawang nyonyo kun en wango jami mogo calo kitanda.

Lwangi opye iwi ature kun ature man tye ature maleng lwangi tye ma kome kiyer ki tye ki bwome bene aryo en tuk olwangi tye i kin anyangi ma kelo two i kom dano kun en tye bedo i coron ki ka ma col col.

Latic yotkom latic yotkom eni ni tye ma oruku bongo matar kun bongo ma iye-ni tye bongo lacere ma ongolo ngolo en tye ma omako cimme i cinge kun tye ka diyone ki cinge aryo weny en tye bene oruku gin pim ingute

Twon lyecci madit ocung mere mot kun tye ki langa aryo kidoge acel yite bene tye madong kun gitye gin aryo ki i nget lyec man bene lum tye odongo madwong ki yadi yadi matino tino tye odongo

Pi nam madit, kun pi nam man otero kabedo malac adada kun yeya tye i pi yeya man tiyo ki yamo pien yamo en aye bao ci dong cwalo dano kama myero gucito i ye ni kun dano angwen en tye magubeo i ye.

Ceng tye ka ryeny kun ngat enini tye ka myel en oyito i wi gimo ma ki guro agura kun tye ka myel i ye otweo pyere bene ki oketo jami myel i tyene kun en tye ka myel mot.

Yo pii tye mukato ki iteng yo man kun ka lele tye i pii man jo aryo bene tye i pii an gin tye ka twomone kun yo mi itengeni bene dano adek ma tye ka wot iye kun i kin dano adekki ngat acel tye mucung acunga mu eni laco muruku kor cati ma kwani

Dul obwo kun obwo ki cweyogi acweya obwo egini kitiyo kede me mako rec kun mukene wangi dongo kun mukene wangi tino ma wangi tinoni gikonyo me mako rec matino ki ma wangi dongo dongoni gimako rec madongo keken